Lumfanekiso ubonisa abantwana abahlezi baba yisigombolozi, lombalisi wabo emi phambi kwabo ebafundisa.

Emfanekisweni lapha sibona omama ababili labantwana abeyenze isigombolozi bakhanya bedlala.

Ukufunda kwabantwana abasezingeni elisaphansi bayadla bahlezi benza isigombolozi.

umbalisi umi phambi kwabantwana bezinga lokufunda eliphansi laba bantwana bangaba leminyaka emihlanu kusiya phansi bahlezi phansi bakhangele umbalisi wabo

Abafundayo kwezinga elingaphansi abangaba leninyakanemihlanu kumbe engaphansi bayadlala esikolo sabo umbalisi uyabe ebakhangele.

Abantwana abasengabaleminyaka emihlanu kusiyaphansi basendlini yokufundela bami phambi kwabanye bebabonisa imibala ehlukeneyo yezinto abazithweleyo.

Emfanekisweni lapha sibona umama ohlezi labantwana. Lababantwana bahlezi bayenza isigombolozi.

Abantwana besikolo abancinyane abasakhulayo mhlawumbe abangaba leminyaka engaba mihlanu bayadlala baya gijima esikolo sabo.

Abantwana besikolo abasezingeni lokufunda elisaphansi inengi labo lingaba lileminyaka emihlanu kumbe engaphansi banatha itiye

Lapha kusendlini yokufundela, sibona abantwana abangabafana lamankazana behlezi ezitulweni bebhalela ethebulini. Amankazana agqoke izigqoko eziyisibhakabhaka, abafana bagqoke okuyikhakhi.

Lapha kusendlini yokufundela yezinga eliphansi iprimary. Kulamabhentshi abo okuhlala leblackboard lapha umbalisi ababhalela khona lokho abafundisa khona.

Ngabezinga lemfundo ephansi iprayimari bayadlala. Lokhu kuvamile ukubana uma kuyisikhathi sebrekhi bedlale phandle.

esikolo lapha kulomcimbi ohleliweyo ongaba yi modelling kumbe i disco izikolo zayakwenza zidinga imali yokuthuthukisa isikolo

Umfundo yezinga elingaphansi, iprimary education, kulenombolo ezilotshiweyo ku black board ukubana abafundi bebone bephendule imbuzo.

Kwezemfundo yezinga eliphansi iPrimary education lawa ngamatafula lamabhentshi àbahlala kiwo uma befunda, kuleshelufu njalo yokugcinela amabhuku.

Emfanekisweni lapha sibona imfundiso yabantwana abasezingeni elingaphansi i alphabet kusukela ku A kusiya ku Z. Lenombolo kusukela ku 0 kusiya ku 9.

Endlini yokufundela kwabasezingeni elisaphansi bahlezi phezu kwezitulo bacofa amalephuthophu ahlezi phezu kwamatafula.

Emfanekisweni lapha sibona amabhentshi lamafafula ahlezi abantwana besikolo becofa cofa ama laptop.

Emfanekisweni lapha sibona indawo yokudlalela eyabantwana, kukhanya kulemjingo, sibona njalo indawo lapho abatshelela khona.

Abafana abathathu abagqoke amayunifomu esikolo iyembe abayigqokileyo ilombala wesibhakabhaka, bame ekilasini eyakhwe ngezitina.

Abasezingeni lokufunda eliphansi iprimary bona bafunda ikakhulu ngokubona ngakho ababalisi bayaba dwebela ama chart ukuze befunde kahle bekhangele .

Umfanekiso osetshenziswa ukufundisa abantwana abasezingeni lemfundi yangaphansi ivame ukutshengisa ukubana abantu bakudala babephila njani.

Isikolo sokufundela kwabasezingeni eliphansi. Kulamaluba acecise lesisikolo njalo kulezindlu sokufundela ezinengi.

Uhlelo olutshengisa ukubana izifundo zihamba njani malanga onke. Lokhu kusiza umbalisi ukubana ahlele ukubana uzafundisa njani.

Umfanekiso lo utshengisa abantwana abasendlini yokufundela . Lababantwana bahlezi phezu kwamabhentshi ingwalo zabo zokubhalela ziphezu kwamatafula

Kuzinga lokufunda le tertiary education abafundela ukupheka besenza ikhosi yeHotel and Catering bagqoke okumhlophe bepheka. Uweta wenza itiye.

Abantwana abakuzinga ke tertiary education abafundela ukukanika balixukwana bakhangela ukubana leyimota ingabe iphambaniseke ngaphi

Emfanekisweni lapha sibona kulabafundi abagqoke izinto eziyisibhakabhaka abakhanya belungisa. Kulababalisi njalo ababakhangeleyo.

Kuzinga lokufunda le "secondary " abantwana bayafunda mayelana ngemitshina etshiyeneyo beyikhangela ukubana isebenza njani .

Imfundo yezinga lesecondary. Kulabafundi abagqoke amayembe amhlophe. Lamabhurugwe amnyama. Lombalisi wabo ofake ijazi elimhophe. Ebhodabhoda.

Kwezemfundo laba ngabantwana abafundela ukuthunga phambikwamatafula abo sibona kulemitshina njalo kukhanya kulababalisi abami phambikwabo bebafundisa.

Izifundi zemfundo ephezulu zigqoke amawovolosi alombala ayisibhakabhaka ekhanda bafake ingwane ezilithanga .

Emfanekisweni lapha sibona indlu yokufundela. Sibona, izitulo, lamathebuli. Emathebulini sibona kulama laptop. Sibona obaba ababili, omunye ukhanya esecingweni. Sibona njalo kule projector, emhlophe.

Emfanekisweni lapha sibona abantwana besikolo abanye behlezi phansi abanye bemile, abantwana laba bakhanya bependa bedweba.

Abafundi abasezingeni lesecondary basekilasini bahlezi behlukene bethe gqagqa ukuze omunye lomunye ezenzele umsebenzi wakhe kungabi lokuncedisana.

Emfanekisweni lapha sibona ubaba ohlezi phansi lomama omileyo egela lubaba ikhanda .Lapha kukhanya kusendlini yolungisinwele.

Emfanekisweni lapha sibona usisi ugqoke izinto ezimhlophe, othwelwe umganu omhlophe ovaliweyo wabotshwa ngephepha.

Amajaha asezingeni lokufunda eliphezulu i tertiary education agqoke amahovorosi alombala oyisibhakabhaka afundela ukukanika imota.

Emfanekisweni lapha sibona izindlu zokufundela ezinenginengi. Sibona kulotshani obuluhlaza tshoko njalo kulemota elombala omhlophe.

Lesi yisikolo semfundo ye secondary. Lesi sikolo sakhiwe ngezitina njalo uphahla lwakhona lupendiwe lwababomvu. Sicecisiwe ngamaluba.

Lapha yindlwana yokufunda yabantwana abasezingeni le secondary education. Kulamabhentshi lamatafula okubhalela uma besenza izifundo zabo.

Emfanekisweni lapha sibona kusendlini yokufundela kuhlezi abantwana besikolo beloba besebenzisa lama calculator phambi kwabo kumi umbalisi .

Umbalisi wezinga lokufunda lesecondary education umi phambi kwabantwana efundisa ufake itshathi elimhlophe ukhombela ngesigodo okulotshiweyo.

Ukufundwa kwenombolo kwabasezingeni lesecondary. Lezinombolo zilotshwe kublackboard ngetshoko emhlophe.

Emfanekisweni lapha sibona izihlahla ezinenginengi eziluhlaza tshoko. Kukhona njalo indlu ekhanya inkulu iyakhwe ngezitina.

Abantwana besikolo bezinga lesecondary badlala ibhola bayancintisana lokhu kujayelekile ukubana abantwana besikolo bekwenze ngesikhathi sabo selunch.

Abantwana besikolo abasezingeni lokufunda le "secondary " bami e "ground " yebhora bamelele ukubona amaqembu ayabe encintisana .

Lapha sibona indlu eyakhiwe ngezitina. Uphahla, amawindi isivalo saleyi indlu kulombala oyisibhakabhaka.

Ngabantwana abasezingeni lokufunda lesecondary lapha babonakalisa amathalente abo ahlukeneyo begida bahlabela lokhu kuvamile ngoba ezikolo kuyakhuthazwa ukubana abantwana bebonise amathalente abo.

abantwana abafunda kuzinga le secondary bamile bemelele izimota zokubasusa emakhaya abanye balaba bantwana bahla akhatshana lesikolo ngakho bayagada

Isikolo sezinga leSekhondari silegedi elikhulu njalo kulamakilasi amanengi akhanya evela okutshengisa ukubana yisikolo esilabantwana abanengi.

Abantwana bezinga lesekhondari abame phambili kwesikolo sabo. Lokhu kuvamile ukubana abantwana besikolo nxa sebetshayisile baqale ukuzimela phandle bexoxa.

Kudibene abafaba lamankazana bezinga lesecondary bona bahlezi ezitulweni endlini yokufundela beqaphelisisile belalele umbalisi wabo.

Esikolo kumi ababalisi Kanye labantwana bethatha isithombe lokhu kuvamile uma kuke kwaba labantu bemzini ade bezobafundisa besebethatha izithombe labo

Umbalisi wokufundisa wezinga lesecondary umi phambili kwesteshinari esidingwa ngabantwana besikolo ukubana besisebenzise esikolo mihla lemihla.

Abantwana abasezingeni lesecondary education bahlezi ezitulweni abakhangelane lomsebenzi wesikolo abawuphiweyo behlanganisa amakhanda ndawonye ukuze bethole impumela.

Isikolo semfundo yeSecondary lapha kwakhiwe ngezitina njalo kupendwe ngombala oyikhrimu igedi lakhona lilamabalabala ahlukeneyo omunye mhlophe omunye ulithanga.

Indlu yokufundela yezinga le secondary education kule black board lapho umbalisi aloba khona izifundo azifundisa abantwana.

Imfundo yezinga lesecondary. Abafundi bahlezi emabhentshini. Phambi kwabo kulamatafula. Kulombalisi obhodayo, efundisa, ethwele amaphepha.

Ibanga eliphezulu leyunivesithi lapha kulamatafula lezitulo zokuhlala sibona njalo phambili kule projector elayithiweyo.

Abafundi abasezingeni lokufunda eliphezilu iUniversity bayatadisha njalo kulengwalo ezehlukeneyo phakathi kwamashelufu ukubana zibancedise.

Emfanekisweni lapha sibona isiphala sezingwalo, ingwalo lezi ziphakathi kwamashelufu amahlanu, njalo zingwalo ezehlukeneyo.

Itafula lezitulo okutholakala ezingeni lokufunda le euniversity lezi zinto zisetshenziswa yizifundi uma ziseclasini.

Emfanekisweni lapha sibona ukufunda kwabantwana abasezingeni eliphezulu eYunivesithi. Phambi kwabo sibona kulombalisi wabo ebafundisa nge projector.

Emfanekisweni lapha kukhanya kuyindlu yokufundela. Kulabantwana besikolo abahlezi ezitulweni. Phambi kwabo kukhanya kulombalisi ofundisa nge projector.

Indlu yokufundela kwezemfundo ephezulu. Kulamatafula lezitulo ezilembala ehlukeneyo. Ezinye ziluhlaza esinye silithanga.

Emfundweni yezinga eliphezulu eyunivesithi kulabantu abahleziyo beqeqetsha isifundo sabo befunda

Kumfundo yezinga eliphezulu leyunivesithi kulezitulo ezihleziyo ezihlalwa ngabantwana uma befundiswa.

Indawo yokutaditshela kuzinga lokufunda leYunivesithi lapha kulamashelufu okugcinela amafayili abantwana besikolo.

Indawo eyingxenye yeyunivesithi ilezihlahla eziluhlaza tshoko lotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo ukuze kubeyindawo enhle ekhangayo.

Emfanekisweni lapha sibona obaba labomama abahleziyo phambi kwabo ematafuleni kulama laptop laba bantu bayabhala

Isakhiwo esiphakathi kwendawo yokufundela yezinga eliphezulu iyunivesithi lesi sakhiwo sikhulu okutshengisela ukubana kungena abantwana abanengi.

Lapha yindawo yokugezela izandla ukubana uma uqeda ukusebenzisa isambuzi ugeze izandla. Lokhu kuphoqelekisa ukubana kungamemetheki imikhuhlane

Leyi yindlu eyakhwe ngezitina ezikhanya zitshiyene sibona kuletafula emhlophe lezitulo ezilembala etshiyeneyo, kulesitulo esiluhlaza sibekhona njalo esilithanga.

Kumfundo yezinga eliphezulu le university kubonakala imithi ephezu kwamatafula okufundela . Abantwana besikolo bayabe beyisebenzisa leyi mithi beyi hlanga hlanganisa befuna ukubona impumela .

Imfundo yezinga eliphezulu leYunivesi keluzihlalo lapho abafundi abafundela khona njalo lombalisi usebenzisa i"laptop"yokufundisa abafundi .

Isonto etholakala phakathi kwe university lokhu yinto evamileyo kakhulu ukubana lesi sakhiwo sitholakale phakathi ukuze abantu benelise ukukhonza santando.

Indlwana ephakathi kwesakhiwo sezinga lokufunda elingaphezulu e university eliyakhiwe ngezitina njalo lilamashelufu okugcina izinto zabafundi

Abafundi bezinga eliphezulu kuhlangene abafana lamankazana bebonisa amathalenta abo okugida.

Emfanekisweni lapha sibona owesilisa ohamba ethwele isikhwama kukhanya kulendlu eyakhiweyo buqamama njalo lotshani obuluhlaza

Indawo yezinga eliphezulu, iYunivesi. Kucecisiwe njalo kulotshani obuluhlaza tshoko. Abafundi bengazihlalela phansi lapha kulolutshani ngesikhathi sabo sesikhathi setiye.

Kuphakathi kwendawo yokufundela yezinga eliphezulu iyunivesithi lapha kulotshani obuhle obuluhlaza tshoko lamaluba ukuze kube yindawo ebukekayo.

Lapha emfanekisweni sibona indlwana yama computer. Lawa macomputer ahlezi phezulu kwamatafula njalo kulezitulo

Emfanekisweni lapha sibona isiphala sengwalo .Kukhanya kulengwalo ezinenginengi ezehlukeneyo njalo lezi ingwalo ziphakathi kwamashelufu atshiyeneyo.

Amabhuku, kwezemfundo yezinga eliphezulu yeyunivesithi. Kulamabhuku amanengi ehlukeneyo kumashelufu amanengi

endaweni wokufunda yezinga eliphezulu ele univesithi kulama lunga amanengi ayehlukeneyo ngoba abafundi bayabe bestudisha izinto ezihlukeneyo ngakho indawo yakhona ibankulu

Izakhiwo kwezemfundo yaphezulu yase university kwakhiwe izindlwana ezinengi nengi ezehlukeneyo ngoba abantu abafunda e university bayabe bebanengi

Ngesinye sesakhiwo esitholakala phakathi kwe university kwakhiwe ngezitina njalo kucecisiwe ngotshani oluluhlaza tshoko ukuze kubonakale ubuhle